Ndhikubona kasee ogh'emwani nga bali kumukunganya, mukasee omwo ndhikubonamu emikono egyomuntu alikuyola, kasee ono nga ali ghansi balikumuyola.

Ndhi kuboonha abazani mu kisaaghe bali kusamba omupiila, omupiila gwebali kusamba gwa kala endheru, nhi beenhe bambaile engaito edhe kala endhelu abandhi bayambala engaito edhe kala endheru nga kuliku nh'elangi eya kisayisaayi, nhee, nhengai nhistokisi dhaibwe nga dhoonha dhili mu langi eya kyenvu kyenvu nha obupale obuli mu langi eyekilugavu.

Ndhikubonha abantu nga bali kunhandha, abantu abo ghebali ghaligho amaato agabavubi nh'abndhi nga bali mumaato munhandha nga bali kuvuga esaidhe enho eyenhuma. Enhuma ghabantu eriyo amayumba gebazimbisa eitaka nga bagaserekesa amabaati nhe busubi subi. Abantu bangi balikumwalo.

Ndhi bona ekyuma ki kabwidhibwidhi nkani laputopu nabonawo girasi nga erimu amaadhi nabonawo ekitabo nga kiriku bbolo peni nabonawo n'eisimu nga liri mu langi ya kirugavu, nalengera ere n'abantu. Ebyuma ebyo oba ebintu ebyo babyaze ku mbagho.

Amaka gali kumpi n'omuti ogw'ekisansa, ennhumba eyindhi yeswileku ku maka agali kumpi n'ekisansa.

Ndhi kubona kompakiti eya lediyo kaseti, kwebata enhembo dhebemba. Enhembo edho nga badhita ku kompakiti eyo. Kompakiti gheli elaga nti bagisiseemu oluwuzi olubaaku enhembo, ela nga nhi gheli, kompakiti eli mu langi endheru. Ghebagitaile nga ghali langi eya kyenvukyenvu.

Ndhi kubonha eidhaggala elya makelendha ago kumila, mulimu amakelendha, kapisoozi edhendhaghulo nha makelendha agendhaghulo gali mu bika ebyendhaghulo , kapisoozi edindhi dhiliku ekala ibiri ibiri eya bbululu bbululu nhe endheru, paapo paapo nhi bbululu bbululu nha makelendha aga paapo paapo nhi bbululu bbululu nha meru galimu nhi kyangu.

Ndi kubona oluguudo nabona omusaadha nga ali kutambuli kumbali okw'oluguudo, kumbali okw'oluguudo oba mu maiso agh'oluguudo eriyo ekizimbe oba ennhumba nga nzimbe ya mu kala yakisayisayi ni kyenvukyenvu. Mu maiso gayo ghaligho emiti egy'amakoola ga kiragala n'obupandhe obw'oluguudo obulaga oluguudo yelukoma. Ghaligho ni piki empakinge n'abantu abatyaime gho n'amasanhalaze gona...

Enhumba eri kumpi nhi kasasiro ghe bafuka ebikaba, enhumba erikasasiro eriyo enhumba nho tooyi.